Ngesikhathi kuvame umkhuhlane owe Khorona oke wahlukuluza kakhulu impilo zabantu bekusithi ma kusiyabekwa umzimba womuntu osefile abantu bakhona bazivale kakhulu ukuze bangathathi lowomkhuhlane.

Siyababonga abezempilakahle ngoba bayafinyeleleka njalo bayafika ezigabeni bezofundisa kumbe bezohlola kumbe bezohlaba abantwana.

Kuyabonakala umongikazi ehlaba umntwana ijekiseni. Leyo jekiseni izamnceda umntwana ukuthi avikeleke emkhuhlaneni.

Elizweni leRwanda kuyakhuthazwa kakhulu ukuthi abantu banathe amanzi ahlambulukileyo lokho kwenza ukuthi bengabambi imikhuhlane etholakala emanzini.

Siyababonga futhi njalo oDokotela abakwaziyo abakuhambela esikolweni , abanceda abantu bephilise impilo zabantu futhi.

Kulezinsuku kulemikhuhlane eminengi eminye ivela kuma virus eyinye ivela kubacteri kodwa leyo mikhuhlane yonke ingavikelwa.

Omunye wabakhulu kwezempilakahle uyafundisa kukhanya egqoke isudu uthwele le mayikhi ezamcedisa ukuthi azwakale lokho akufundisayo.

Kuqakathekile ukuthi nxa ungomunye wabezempilakahle uhlale uvikelekile ngazo zonke izikhathi, uvale amakhala, amehlo, umlomo.

Kulezi insuku kuma oganayizetshini atshiyeneyo kuyabhalwa phansi izixwayiso zokuthi abantu bazingcine njani ukuze babe lempila kahle.

Abezempilakahle bayabonakalabegqoke ama mask okuvala amakhala abo ukuze bengahotshi imota elemikhuhlane.

Ijekiseni ibuhlungu kakhulu kodwa iqakathekile ngoba iyenza ukuthi umuthi ungene masinya emzimbeni womuntu, uthole ukuphila masinya.

Kuyabonakala umongikazi ehlaba umama ijekiseni. Kuzamsiza kakhulu umama ngoba uzahle athole ukubangcono.

Abezempilakahle bakhanya besiza abantu, abanye bakhanya behlatshwa amajekiseni, kuya ngokuthi ubulawa yiwuphi umkhuhlane ukuthi uthole usizo ozaluthola.

Minengi imikhuhlane ehlasela abantu kulezinsuku. Abantu kuqakathekile ukuthi bathole imfundiso ukuze bekwazi ukuzivikela.

Kuyajabulisa ukubona abantu bezama ukuthi bathole amanzi okugeza izandla. Ukuze bengabambi imikhuhlane engabahlasela lokho kuhle kakhulu.

Abezempilakahle abagqoke amamaski bavala amakhala ukuze bengahotshi imoya elengcekeza.

Ugatsha we Global health bayakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bathole amanzi ahlanzekileyo ukuze bengabambi imikhuhlane enjenge cholera.

Sekulemikhankaso eminengi efundisa uzulu mayelana lemikhuhlane ekhona etshiyeneyo, lokhu kwenza wonke umuntu abelolwazi.

Siyabonga abogatsha lwezempilakahle ngoba minengi imizamo yabo abayenzayo ukuvikela imikhuhlane eminengi.

Abantwana abancane abakhanya bebobotheka bajabulile. Omunye uphakamise isandla ufuna ukukhuluma.

kuke kwaba lomkhankaso obukhona umkhankaso lowu ubulabantu bezempilakahle befundisa ukuthi abantu bengazivikela njani emikhuhlaneni ethile

Kuyathokozisa ukubona abantu bethola amanzi ahlambulukileyo awokunatha. Lokhu kuyenza imphilo zabo zisinde emikhuhlaneni otholakala emanzini agcolileyo.

Kuhle kakhulu ukuthi abantu abasezindaweni ezitshiyeneyo benelise ukufinyelela izibhedlela lamakilinika kube seduze labo .

Kuqakathekile ukuthi amazwe wonke ananzelele ukuthi umuntu wonke uyathola usizo lwezempilakahle Siyabonga uhulumende wethu ngokukunanzelela lokhu.

Siyababonga kakhulu abezempilakahle odokotela kanye labomongikazi ngoba bazimisele emsebenzini wabo wokusiza abantu.

Kuyabongeka kakhulu ukuthi kulezinhlanganiso ezinjengeUNICEF ezifakela abantu impompi zamanzi okunatha.

I organisation ebizwa kuthiwa yi UNICEF iyanceda kakhulu impilo zabantwana abasakhulayo.

Ezibhedlela lasemakilinika izikhathi ezinengi kutholakala kulabomama abanengi ngoba omama bayakuthakazelela ukuya ezibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bananzelele umkhuhlane wengqondo bengawuthatheli phansi ngoba lowo mkhuhlane uyahlukumeza abantu

Kuqakathekile ukuthi abantu badingisise ulwazi mayelana lemikhuhlane yengqondo, ngoba abanye abalalo ulwazi lwezinto zonezi.

Imikhuhlane ehlasela ingqondo izwisa ubuhlungu kakhulu kuyadingakala ukuthi abantu abahlaselwe yilowo mkhuhlane bahanjiswe ezibhedlela zakhona

Umkhuhlane wegqondo usuqala ukungani uyananzelelwa khatesi ikantu kudala abantu bebekuthatha njengokuthi ngamaloyo. Kodwa abantu sebeqala ukuzwisisa okuyikho okungabe kusenza lo umkhuhlane.

Umkhuhlane wengqondo ngumkhuhlane abantu abangakawunanzeleli kakhulu ukuthi babekwazi ukuthi benzeni lapho sokube lomunye olawo

Ibhakane elifanekiswe amayezi lelanga lezinyoni lilotshiwe ukuthi lona ngelani .

Ezibhedlela lemakilinika kuqakathekile ukuthi kube lama"nurse" kanye lamadokotela eneleyo ukuze abantu bangafika bathole usizo.

Ezibhedlela lemakilinika kuyatholakala usizo olukhulu ebantwini abagulayo. Bayathola ukuhlolwa baphiwe amaphilisi lamajekiseni.

Amakilika lezibhedlela sekukunengi kulenzi insuku ,akusadingeki ukuthi umuntu aze alahlekelwe yimpilo ngenxa yokuthi isibhedlela sikhatshana.

Kukhanya kusesibhedlela. Kubonakala abantu abathathu behambahamba phandle. Kulotshani lamaluba ahlanyeliweyo.

Kukhanya ikilinika elegedi elikhulu phakathi kulemota epakileyo egedini kulezihlahla ezincane.

Izibhedlela zakulezi insuku ziyakhiwe kakuhle zila lamabhakani akutshengisayo ukuthi kumele uqonde ngaphi ngeke ulahleke

Emakilinika kanye lezibhedlela kulemitshina ekhona esetshenziswayo eyokukala ukuthi umuntu unganani kanye leminye eyokukhangela iBp.

Siyabonakala isibhedlela esikhulu okumangalisayo silombala olithanga njalo silegedi eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhakane elitshengisa isibhedlela esePolyclinic. Lapho okunikezwa khona amaservices atshiyeneyo. Ibhakane leli lilombala omhlophe, loluhlaza.

Kusadingakala usizo lokuthi ezibhedlela kubekhona imibheda ezenela abantu bonke ukwenzela ukuthi kungabi labanye abalala phansi.

Ngaso sonke isikhathi ungavakatshela esibhedlela kumbe ekilinika uzahlangana lomongikazi kumbe uhlangane lodokotela. Labo bantu bayakusiza kakhulu.

Amakilinika kanye lezibhedlela ezinengi kuhlala nje kuhlanzekile, kukuhle njalo kubukeka. Lokho kwenza ukuthi labo ababuya begula bengafiki bethatha eminye imikhuhlane.

Kukhanya kuthule esibhedlela lapha, ngabona abanengi kuleyindawo basebenzisa izihlahla zesintu ababuyi ezibhedlela ukuzothola usizo.

Ezibhedlela kanye lasemakilinika kuqakathekile ukuthi kuhlale kubukeka njalo kuhlanzekile ukuze abantu bengatholi imikhuhlane engcekezeni.

Kuqakathekile ukuthi izibhedlela kanye lamakilinika ahlale nje ehlanzekile, abe lamaluba amahle ukwenzela ukuthi abafikayo bathole indawo enhle.

Siyambonga uhulumende ngokwenza ukuthi kubelemfundiso mayelana lezempilakahle, lokhu kwenza ukuthi impilo zabantu zisinde emikhuhlaneni.

Bayabonakala abanye amajaha lezintombi asebekhanya beqeqetshile bethwele izithupha zabo zalokho abakade bekufundela.

Abantwana abangamankazana bayakhuthazwa labo ukuthi bengesabeli khatshana kodwa labo bayenza izifundo zokuba ngodokotela.

Kulaba abafundela ukuba ngabezempilakahle ingabe ngodokotela kumbe ngabo mongikazi bayafundiswa ngendlela ezitshiyeneyo ezizabasiza ukuthi bancede abantu.

Abezempilakahle kwesinye isikhathi bayabhala phansi mayelana lemikhuhlane etshiyeneyo lokuthi imikhuhlane leyo ingaqedwa njani.

Izibhedlela kanye lamakilinika kuqakathekile ukuthi zihlale zihlanzekile kungela ngcekeza ukuze abantu bengathathi imikhuhlane.

Isikhathi esinengi omama bayakuthakazelela ukuhamba ezibhedlela lasemakilinika ukudlula obaba abangathandiyo ukuhamba

Kulezinsuku sokulezibhedlela ezinengi kanye lamakilinika. Abantu sebekwanisa ukuthola usizo ngoba abasafiki belayine kakhulu.

Kulezinsuku sekule zibhedlela ezinhle kakhulu, ezipendiweyo kakuhle njalo ezilama "nurse" kanye labo dokotela abeneleyo.

Kubonakala isakhiwo sesibhedlela, phandle kwakhona kule wheelchair okuyisitulo esilamavili esabantu abagogekileyo.

Sekulezibhedlela ezinengi ezisendaweni ezitshiyeneyo, lokho sekwenze impilo yabantu yaba lula kakhulu ngoba abasahambi imango emide.

Siyabonga uhulumende ngemizamo yakhe ukuthi indawo lendawo ibe lesibhedlela kumbe ikilinika ukuze abantu basizakale emikhuhlaneni etshiyeneyo.

Okuhle ngabomama yikuthi basukumela phezulu ezindabeni zempilakahle, akufanani labobaba abangathi basheshela emuva.

Sihle kakhulu isibhedlela lesi ngoba silombala olithanga silamawindi amanengi angenisa umoya ukuze abantu baphefumule kahle.

Egumbini labomama abazithweleyo labanye asebebelethile kuyabonakala bahlezi ikanti abanye balele embhedeni.

Umama ukhanya esesibhedlela enguye yedwa. Kulemibheda elezipontshi ezimnyama. Ukhanya ese phekhile impahla zakhe, ngabona usesiya ekhaya

Lezibhedlela kuyafundiswa abezempilakahle bayahlangana befundisane ngemikhuhlane etshiyeneyo bencedisane ukuze benelise ukunceda uzulu.

Ekilinika ebizwa ngebizo elithi Ubumuntu Medical Clinic yikilinika enhle kakhulu elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Uyabonakala owezempilakahle ehlezi phansi encedisa omama ababili ukuthi bathole usizo kwezempilakahle.

Ungahamba emakhemesi bayafika bakuncedise ukuthi yiwuphi umuthi ongawithenga ohambelana lomkhuhlane wakho.

Izikhathi ezinengi ungahamba efamasi uzathola kulemithi eminengi kakhulu ngakho kuqakathekile ukuthi ucele bakusize abasebenza khonapho.

Ibhakane elikhanya lifakiwe libhalwe ngamabala ayiblue. Lona limhlophe nke kukhanya lezihlahla ngemuva .

Odokotela abatshiyeneyo abanye ngabamhlophe abanye ngabansundu bakhanya bephezu kokwenza i"surgery" lapho abazayenelisa ukusiza impilo yomuntu.

Omongikazi bayasisiza kakhulu lapho ma sithe safika esibhedlela sigula sisuka lapho sesizizwa ngcono.

Ukhona usisi omhlophe. Ukhanya ebambe isifuba sakhe. Kukhanya sengathi uzwa isilungulela. Kuyadingakala ukuthi aye esbhedlela.

Siyababonga kakhulu omongikazi bethu ngoba bona balomusa, bayafisa ukuthi wonke umuntu athole impilakahle.

odokotela abanengi abaphakathi kwegumbi lokuhlinzela abantu bakhanya sebegqokile sebemelele ukuthi beqalise i procedure

Kuyabonakala abantu abane, bagqoke izembatho ezilombala oluhlaza njengesibhakabhaka njalo bathwele okunye okubomvu okusanhliziyo.

Umkhuhlane we Asthma ngumkhuhlane ovamileyo kodwa kulendlela ezisetshenziswayo ukuthi iAsthma ingavuki kulaba abalayo.

Siyababonga abezempilakahle bonke ngomsebenzi abawenzayo empilweni zabantu. Sengathi bengaqhubekela phambili.

Imizimba yethu iyakudinga ukuthi sihlale sizivoxavoxa ukuze imisipha yethu iyeluleke.

Siyayibonga ithekhinoloji ngoba abantu bayenelisa ukuhlolwa phakathi emzimbeni kubonakale ukuthi bahlutshwa kuyini.

Owezempilakahle okhanya egqokile wazivala emakhaleni .Lokhu kuqakathekile ukuze engabambi imikhuhlane etshiyeneyo angayithola.

Kuyabonakala owempilakahle ogqoke okumhlophe phezulu. Ukhanya egqoke lamagilovisi alombala oluhlaza njengesibhakabhaka.

Ungavakatshela emalab uyathola kulezinto ezitshiyeneyo ezihlolwayo .Kuqakathekile ukuthi ungazibambi.

Kumalebhu kuyatholakala imitshina etshiyeneyo, esetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo, kuqakathekile ukuthi ungangena phakathi ubale okubhaliweyo ukuze ungalimali.

Kuqakathekile ukuthi ungangena emalabhorethori ungabambabambi okutholayo ngoba okunye yimihloliso yamagazi abantu.

ungangena ema labhorethory uyathola kulamakhabothi alezinto ezitshiyeneyo kungaba ngama thulizi kunga yimitshina kungaba ngeminye imithi

Umuthi onceda kakhulu okuthiwa yi Acetone uphakathi kwembodlela encinyane imbodlela leyi ilombala oyi"brown "uyanceda kakhulu umuthi.

Izandla zomuntu ogqoke amagilovisi aluhlaza okwesibhakabhaka. Kukhanya esenza umhloliso oyenzelwa elabhorethori.

Nxa ungangena ema lab kuqakathekile ukuthi ube lomuntu osebenzela khona ukuze akutshengise ongakubamba longamelanga ukubambe

Kulezinsuku abezempilakahle bayawasebenzisa kakhulu amacomputer , bayawasebenzisa ekuhloleni abantu bathole amaresults.

Izakhiwo zamalabhorethori zijayele ukuba zinkulu ngoba kuyabe kulemitshina eminenginengi phakathi.

Emalabhorethori kuyatholakala futhi imitshina kanye lamathuluzi okusebenzayo ekuhloleni imithi etshiyeneyo.

Siyayibonga imitshina yakulezinsuku esikhona iyasisiza kakhulu emikhuhlaneni engathi ibuhlungu kakhulu kuyenza ukuthi nxa ungezwa kuhle usile masinya.

Abantu abasebenzela ema laboratory bayakhuthazwa ukugqoka amagilovisi ukuze bavikele izandla zabo ngoba kulemithi eminengi abayibambayo.

Siyababonga kakhulu abezempilakahle bayaba siza kakhulu abantwana abancane, kwenza ukuthi abantwana laba bakhule belempiilakahle bengaguli.

Bayabonakala omama ababili abahlezi ezitulweni bethwele abantwana abancane, bayabobotheka omama, bajabulile impela.

Ngemva kokubeletha umama uyaqala ahlale esibhedlela ukuthi bakhangele ukuthi usesimeni esiqondileyo yini njalo lomntwana ahlolwe.

Kuqakathekile ukuthi abantwana baweywe esikalini njalo kubonakale ukuthi bayakhula yini.

Omama abahleziyo phansi bathwele abantwana abancane bazile emkhankasweni odinga omama labantwana.

Omama abathwele abantwana abancane bakhanya behlezi ebhentshini bemelele ukuthi bathole usizo kwabezempilakahle.

Kukhanya sigcwele isibhedlela omama abanengi .Njalo kukhanya indawo yakhona ingabe ile malaria ngoba kugcwele ama mosquito nets ancedisayo ukuvikela imalaria .

Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Alamabizo atshiyeneyo. Bayenelisa bona ukuwabamba ngoba bona bakufundele lokho.

Abezempilakahle bayasisiza kakhulu ma singezwa kahle, kunengi abakusebenzisayo emizimbeni yethu ukuthi sithole impilakahle, kuqakathekile ukuthi sibahloniphe.

Minengi imitshina elokhe isibakhona esetshenziswa ngabezempilakahle. Leyo mitshina iyanceda kakhulu.

Minengi imtshina lamathuluzi asetshenziswayo ezibhedlela kanye lase makilinika lokho kwenza impilo zabantu zisizakale

Nxa ufuna ukuba ngudokotela wakusasa kumele ube ngumuntu ozimiseleyo ukufunda kakhulu ngemitshina esentshenziswa ezibhedlela.

Sekutholakale imitshina emitsha esibhedlela esiseduze lathi. sokutshona kugcwele abantu belanda ukuyahlolwa ngoba sekulosizo.

Siyababonga odokotela ngenxa yokukhalipha abalakho, bayasisiza kakhulu lapha singezwa kuhle . Kunengi nje abakusebenzisayo emizimbeni yethu ukuthi sithole ukuphila.

Kuleminye imikhuhlane edinga ukuthi umuntu ma engezwa kuhle ahlinzwe kuvulwe kubonakale lokhu okungaqondanga emzimbeni besokukhitshwa abesethungwa abuyele esimeni sakhe.

Siyayibonga imizamo kahulumende eyokuletha imitshina eminengi enceda abantu ukuthi bahlolwe ezibhedlela.

Isiminengi imitshina kulezinsuku eyokuhlola imizimba yabantu. Ukuze kubonakale okungabe kuyinkinga emuntwini.

Amehlo omuntu kwesinye isikhathi ayadinwa, ukuthi avikeleke ngokuthi umuntu agqoke ama ngilazi.

Minengi imitshina ongayithola esibhedlela njalo isebenza okutshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi ubhze odokotela ukuthi isebenza njani.

Ungeke uyibale uyiqede imitshina etholakala ezibhedlela ngoba iminengi kakhulu kodwa labo abafundeleyo ezempilakahle bayayazi yonke.

Minengi imitshina lamathuluzi asetshenziswa ezibhedlela. Abezempilakahle bayabe bekundelw ukuthi ngesikhathi langesikhathi basebenzisa yiphi ithulusi.

Manengi amathulusi asetshenziswa ngodokotela esingeke siwaqambe ngamabizo kodwa bona odokotela bayawazi ngoba bawasebenzisa izikhathi ezinengi.

Manengi amathuluzi asetshenziswa ngodokotela labanye abezempilakahle ayazitshintsha impilo zabantu ngoba abantu bayathola ukuhlolwa imizimba yabo.

Siyayibonga itekinoloji ,ngokusilethela imitshina esisizayo ukuthi sihlolwe . Kubonakale okuyikho okuyinkinga.

Siyayibonga imizamo yozogatsha lwezeMpilakahle ngoba iyanakekela abantu ngakho ke lokhu kwenza abantu bajabule.

Minengi imitshina esetshenziswayo kulezi insuku ekwelapheni impilo zabantu lokhu sokusenza ukuthi inani labantu abafayo liyehle.

Minengi imitshina etholakala ezibhedlela encedisa ekuhloleni abantu emikhuhlaneni eminenginengi etshiyeneyo.

Umuntu angalimala kumbe anyele kuyadingakala ukuthi ayethola amabhanditshi abhanditshwe leso silonda kumbe lapho anyele khona .

manengi amathulusi asetshenziswa ezibhedlela siyababonga abezempilakahle ngokufundela lowo msebenzi ngoba benza impilo zabantu zisizakale

Odokotela bakufundela ukusebenzisa imitshina ehlukeneyo ukuhlola imizimba yabantu, lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wabo ubelula kakhulu.

Minengi imitshina etholakalayo ezibhedlela kulezinsuku njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Odokotela kanye labomongikazi bayakwazi ukuthi isebenza njani.

Kulezinsuku ezibhedlela sokulula kakhulu, kulemitshina eminengi esetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo. Ma ungezwa kuhle kuqakathekile ukuthi ufinyelele esibhedlela esiseduze lawe.

Minengi imitshina esikhona kulezinsuku ezibhedlela, encedisayo ukuhlola imizimba yabantu, imitshina leyi iyasiza kakhulu, siyambonga u Hulumende.

Imitshina etholakalayo ezibhedlela lemakilinika minengi kakhulu. Eminye yakhona ngekuyohlola inhliziyo, eminye iyahlola amehlo lokunye nje okutshiyeneyo.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswayo ukuhlola imizimba yabantu. ODokotela abafundileyo bayakwazi ukuthi isetshenziswa njani.

Siyayibonga kakhulu itechnology ngemitshina esikhona ezibhedlela. Lokhu kuyanceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukuhlolwa imizimba yabo.

Minengi imitshina Kanye lama thuluzi atholakala esibhedlela asebenza ngendlela ezitshiyeneyo . Abakufundeleyo khonokho bayakwazi ukuthi kusebenza njani .

Kulemitshina esikhona kulezinsuku esizayo kakhulu ekuhloleni imikhuhlane etshiyeneyo siyabonga i technology

Sibonga i"technology "ngemitshina kanye lamathulusi asekhona asizayo ukuthi odokotela benelise ukusihlola emikhuhlaneni esingaba layo.

Siyambonga uhulumende ngokuqiniseka ukuthi izibhedlela ezinengi zibelemitshina yonke edingakalayo ukuthi abantubathole usizo.

Isitetoskopo ngeyinye ithuluzi egaxwa ngabodokotela entanyeni abayisebenzisa ukuhlola izigulani.

Amajekiseni abuhlungu nxa esehlatshwa enyameni yomuntu kodwa wona ayasiza kakhulu ekuqedeni imikhuhlane.

Siyayibonga njalo i technology ngokusilethela amathulusi kanye lemitshina encedisa kakhulu ekuhloleni abantu esibhedlela.

Imitshina esikhona eyezimpilakahle ,etholakala emakilinika futhi lasezibhedlela ikhona. Leyo mitshina iyenza ukuthi abantu bathole ukusizwa .

Kulezinsuku sokulemitshina eminengi esetshenziswa ezibhedlela encedisa ukuhlola imikhuhlane etshiyeneyo. Kuyabongeka lokhu.

Siyayibonga itechnology ngokubuya lemitshina kanye lamathuluzi amanengi ancedisayo ekuphiliseni abantu.

Manengi amathulusi asetshenziswayo kwezempilakahle lasezibhedlela. Lawo mathulusi asetshenziswa ngabantu abakufundeleyo lokhu.

Siyayibonga imitshina ethengiweyo nguhulumende ezancedisa abantu ukuthi bahlolwe imikhuhlane bathole ukusizwa.

Minegi imtshina estshenziswayo emzimbeni yabantu leyo mtshina yenza ukuthi abantu lapho bengezwa kuhle bathole ukuba ngcono.

Siyambonga kakhulu uhulumende ngokubisa imitshina ezibhedlela, sekusiba lula khathesi ukuthi abantu bathole usizo.

Siyabonga inhlanganiso ezithezasiza ngokuletha ama wheelchair, lokhu sekuzenza impilo zabanye abantu abangenelisi ukuhamba zibelula.

Umuthi owokukhwehlela okuthiwa yi 'Trilyn'. Umuthi lo uphakathi kwebhodlela njalo uyafakwa phathi kwebhokisi.

Kuyabonaka umuthi awalezinsuku ophakathi kwembodlela njalo imbodlela leyo iyafakwa phakathi kwebhokisi ukuthi igcinakale ingafi

Minengi imithi esikhona kulezinsuku. Okuqakathekileyo yikuthi umuntu ahambe esibhedlela ayebhalelwa umuthi ongamncedisa emkhuhlaneni alawo.

Imithi yakulezinsuku itshiyene lemithi yakudala, eyakulezinsuku okuhle ngayo yikuthi izanyiwe yabonakala ukuthi isiza okunganani njalo iyabe ibhaliwe indlela okumele uyisebenzise ngayo lokuthi uyisebenzisa kangaki.

Kulezinsuku kulemithi eminengi eyabantwana etholakalayo ezibhedlela lakanye lemakilinika ngakho ke omama bayakhuthazwa ukuthi umntwana ma engezwa kahle engaphongi ukuhlala laye ekhaya.

Kulezinsuku minengi imithi osungayithola. Eminye isemabhokisini lezimbodleleni okunye kungamaphalisi lokugcotshwayo.

Kulezi insuku usungathola imithi eminengi eyelapha umkhuhlane owodwa. Sokusiya ngokuthi wena ufuna wuphi wakhona njalo yiwuphi ovumelana lomzimba wakho.

Imithi yakulezi insuku ekhona itshiyene, eminye iyanathwa, eminye iyagcotshwa njalo eminye ibuya iyijekiseni iyahlatshwa.

Kulemithi esikhona kulezinsuku eqeda imikhuhlane etshiyeneyo, kulamaphilisi kulemithi enathwayo kulamajekiseni.

Imithi yakulezi insuku iyasiza kakhulu ngoba ihloliwe ngabezempilakahle. Iyabe ibhaliwe ukuthi uyinatha kangaki.

Minengi imithi osungayithola kulezinsuku imithi leyo eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo isetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo futhi.

Kwesinye isikhathi isibhedlela ma ungasijwayelanga ungafika phakathi uyezwa usesaba ngoba uzabona imitshina etshiyeneyo ubone labantu abagulayo.

Imithi eyelapha imikhuhlane yabantwana minengi iyatholakala ezibhedlela, emaklinika, lema pharmacy.

Amaphilisi aphakathi kwamagabha amhlophe nke. Alokunye okuyibhulu, njalo amagabha lawa mane.

Imithi yakulezi nsuku ibuya iyimihlobo etshiyeneyo eminye yakhona iyangcotswa esikhumbeni lapho nxa isikhumba zakho singahambi kahle

Amaphilisi ayatholakala ezibhedlela emakilinika ema-phamarcy Amaphilisi lawa abuya eyimihlobo etshiyeneyo.

Kulomuthi ophakathi kwebhokisi, umuthi lo ukhanya ngowesifuba ulebhokisi eliluhlaza elilokumhlophe.

Kulomuthi ophakathi kwembodlela eyibrawuni elesivalo esimhlophe, kulalebhokisi lomuthi lowu elimhlophe futhi, lilamabala aluhlaza labomvu.

Manengi amaphilisi osungawathola esibhedlela kodwa sekusiya ngokuthi wena ubulawa yiwuphi umkhuhlane, ungabakwazi lokho bazakunikeza ahambelana lomkhuhlane wakho.

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe lombala oluhlaza. Ayasiza kakhulu amaphilisi lawa ekusiliseni abantu .

Amaphilisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka amanye akhitshiwe ebhokisini afakwa phandle. Ibhokisi lilombala omhlophe njalo liluhlaza okwesibhakabhaka.

Siyayibonga imithi esikhona kulezinsuku etshiyeneyo encedisa abantu emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo lokhu sokusenza impilo zabantu zibengcono.

Igabha lamaphilisi elimhlophe libhalwe ngamabala amnyama kanye lamabala ayi"blue" amaphilisi lawa kukhanya ayi"sixty" phakathi.

Amaphilisi akulezinsuku kanye lemthi yakulezinsuku ibuya ipinyiwe imithi yakhona kanye lamaphilisi.

Umuthi ophakathi kwebhokisi obizwa kuthiwa yi"Albendazole" umuthi lowu uphakathi kwembodlela uvaliwe ukuze uvikeleke.

Imithi yakulezinsuku ibuya iyimihlobohlobo etshiyeneyo. Eminye iyagcotshwa eminye iyanathwa eminye futhi njalo ibuya ingamaphilisi.

Minengi imithi enceda abantwana lapha bekhula. Imithi leyo, iyatholakala ezibhedlela, emakilinika. Lasemapharmacy.

Asemanengi amaphilisi atholakalayo kulezinsuku. Umuntu sesenelisa ukuzikhethela awafunayo, ahambelana lomkhuhlane lowo alawo.

Imithi enceda abantu iminengi kakhulu njalo ilamabizo atshiye tshiyeneyo kulabo amoxylin, abo adrenaline lamanye atshiyeneyo.

Manengi amaphilisi atholakalayo kulezinsuku njalo alamabizo atshiyeneyo. Lawo maphilisi ayanceda impilo zethu.

Imithi lamaphilisi akulezi nsuku kuhloliwe njalo kuyabe kubhaliwe ukuthi kusebenza njani njalo kunathwa kangaki.

Kuyabonakala umuthi phakathi kwembodlela ,umuthi lo ubizwa ngokuthi yi nikisosidi siraphu umuthi lo uyasiza.

Nxa ungezwa kahle emzimbeni, kungaba yisisu kumbe likhanda kumbe lunyawo kuqakathekile ukuthi uyefika esibhedlela bakubhalele umuthi.

Isiminengi imithi yakulezinsuku enceda abantu kakhulu nxa begula . Kuyadingakala ukuthi umuntu ma engazizwa kuhle aye esibhedlela.

Umuthi wokukwehlela njalo osiza isifuba somuntu uphakathi kwebhokisi elibomvu njalo elilomunye umbala omnyama futhi.

Kulezinsuku sekulemithi eminengi enceda abantu nxa bengezwa kahle eminye iphakathi kwamabhokisi iyabe isenzelwa ukuthi ivikeleke.

Imithi yakulezi nsuku siyayibonga kakhulu ngoba iyancedisa abantu abagulayo ukuze bathole ukubangcono emzimbeni yabo .

Kulezinsuku kulemithi, kulamajekiseni , kulamaphilisi kulokugcotshwayo konke lokhu ngokwezempilakahle kuyabasiza abantu.

Lezinsuku kulezindawo lapho okuyelatshwa khona abantu abalemikhuhlane yengqondo. Lezindawo ziqakathekile kakhulu ngoba zisiza impilo.

Siyabona abantu bahlezi phansi ezithulweni ezimnyama. Bakhanya nje beliqembu. Kuyabonakala lomunwe ongumlungu, phambili bakhona abangathi bayahlabela abagqoke ama thishethi amnyama.

Ihlanganiso ezitshiyeneyo ezifana lePlan internationally, ziyancedisa kakhulu ekufundiseni abantu mayelana nge philakahle.

Kuqakathekile ukuthi abantwana bazalwayo bazalwe bevikelekile ekutholeni umkhuhlane we HIV and Aids bengathelelwa ngonina.

Kukhanya kulohlelo olukhona olwabezempilakahle. Baliqembu elithile bagqoke ama t-shirt alombala omnyama lokunye okungathi kuluhlaza.

Emfundweni yaphansi kuqakathekile ukuthi wonke umntwana ayithole leyo mfundiso. Kwenza umntwana akhule ehlakaniphile.

Impilakahle yabantwana abancane iqakathekile kakhulu ngoba abantwana labo bangayithola besesebancane bayakhula kahle.

Abantwana abasakhulayo abesigaba seadolesenti siteji kuqakathekile ukuthi bafundiswe izinto ezihambelana lesigaba abakiso.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bahambe ezibhedlela lemakilinika ukuze bathole ama immunisation abo aqondileyo.

Abantwana abasesebancinyane kuqakathekile ukuthi bathole imfundiso bahambe futhi bayedlala labanye bakholise ukuba ngabantwana.

Abantwana abancane kuqakathekile ukuthi bayehlolwa esibhedlela ngabodokotela ukuze kubonakale ukuthi bakhula kahle .

Siyabonga ukuthi kulenhlanganiso ezinakekela abantwana abazelwe begogekile ngobalababantwana bayaludinga usizo.

Kukhanya kulomama olalisiweyo phansi, uyahlolwa umntwana osasesiswini kusetshenziswa imitshina.

Kuyabonakala udokotela ehlola umntwana isisu efuna ukubona ukuthi konke kuqondile yini esiswini somntwana.

Kuyabonakala owesilisa ongudokotela. Uhlezi phansi esitulweni esilombala omnyama. Phambi kwakhe kulekhompuyutha kukhona akubalayo.

Siyabonga kakhulu abazempilakahle kungayisibo angazi ukuthi ngabe singaphi bayasisiza impilo zethu kufanele baphiwe izimali.

Siyababonga abezempilakahe ngokuwuthanda umsebenzi wabo benakekela abagulayo bebahlola ngaso sonke isikhathi lapho begula.

Owezempilakahle ogqoke ibhatshi elimhlophe, ngemuva kwakhe kulamambodlela emithi lamaphilisi akhanya ebekiwe kahle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bezempilakahle behlale bezivikele ngoba bayahlangana lemikhuhlane eminengi kumele bevale imizimba, lezandla, lamakhala, lobuso.

Kukhanya kulabomama ababili, omunye wakhona uhlezi phezu kwe wilitshe, ugqoke iqhiye elimnyama.

Bakhanya befundisa abe red cross ngokuthi umuntu uvuswa njani ma esethe waquleka kuqakathekile ukungena ezifundweni lezi.

Owe zempilakahle uhlola umama ohleziyo phansi uyamubamba izandla ehlola ibp esebenzisa umtshini .

Kukhanya kungowezempilakahle ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka uthwele umntwana okhanya ebobotheka kakhulu uyajabula unana.

Ungafika efamasi uyafika ubuze ubachasisele ukuthi umkhuhlane wakho yiwuphi bakuncedise, lokhu kwenza ukuthi kubelula.

Nxa ungezwa kuhle ufisa ukuthola umuthi ongakunceda kuqakathekile ukuthi uhambe e pharmacy lapho ozathola usizo

Kulebhakane elilombala omhlophe elibhalwe ngamabala ayi " blue" lamabala amnyama leli bhakane liyasiza ukuthi abantu ababuyayo babekwazi ukuthi baqonda ngaphi .

Amaphilisi alamabizo amanengi atshiyeneyo ,ungawathola emaFamasi kodwa kufanele ukuthi uhambe lencwadi evela kudokotela ukuze bakunike.

Kulezinsuku sekulamafamasi amanengi ayabe elamaphilisi kanye lemithi etshiyeneyo. Umuntu uyenelisa ukuhamba khonangale ayethola usizo athenge leyomithi.

Kukhanya kulamaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo alemibala etshiyeneyo njalo alamabizo atshiyeneyo.

Ungavakatshela emachemist uyathola okulemithi lamaphilisi asetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo ngoba eselapha imikhuhlane etshiyeneyo

Kwesinyisikhathi kuqakathekile ukuthi uqonde esibhedlela uyephiwa incwadi ukuze uthenge umuthi emafamasi atshiyeneyo.

Manengi kakhulu amapharmacy asekhona umuntu sesenelisa ulukhetha leyo ayifunayo ayothenga lowo muthi awufunayo kuleyo pharmacy .

Abantwana nxa besesebancinyane kulamaphoriji amanengi abawadlayo. KulaboCerevita, kulaboPronutro. Kulalelinye okuthiwa yiFrance lait.

Sekulamafamasi amanengi athengisa imitsh... imithi etshiyeneyo. Lokho kuhle kakhulu ngoba abantu bayasizakala.

Amapharmacy akulezinsuku ahlala elemithi etshiyeneyo. Sekusiya ngokuthi wena ubulawa yikuyini. Uzaphiwa khonokho okuhambelana lomkhuhlane wakho.

Kulamafamasi amanengi asetholakala kulezinsuku ngakho ke nxa kulomuthi owudingayo ngeke uwuswele ngoba zinengi izindawo ezilamaphilisi lemithi.

Emakhemesi kulemithi ,lamaphilisi lamajekiseni. Konke lokhu kuyancedisa ukuthi abagulayo basile.

Ungafika ekemesi ufike ubachasisele lokho okukuzwisa ubuhlungu kumbe okugulayo bayenelisa ukuthi bekusizeke.

Amabhokisi amaphilisi asefamasi kumbe ekhemesi atshiyene amabhokisi akhona.

Isakhiwo sefamasi esikhulu okumangalisayo sikhanya silombala olithanga phezulu lomhlophe ngaphansi.

Imikhankaso efundisa mayelana lezempilakahle iqakathekile njalo kumele iqhubekele phambili inikeza abantu ulwazi oluzabasiza.

Kulezi insuku izixwayiso ezempilakahle ziyabhalwa emabhakaneni zibe sezinamathiselwa endaweni ezitshiyeneyo ukuze abantu babale.

Siyayibonga imikhankaso etshiyeneyo efundisa izinto ezitshiyeneyo. Eminye ifundisa ngokusebenzisa amakhondomu ukuvikela imikhuhlane.

Ilanga le weldi malariya deyi liyananzelelwa mnyaka yonke mhlaka 25 Eprel lapho abantu abayabe befundiswa khona ngokuthi bangazivikela njani ku malariya.

Kuqakathekile ukuthi abantu abahlala endaweni ezileminyane kakhulu bathenge ama mosquito net .Ukuze bengabanjwa yi malaria .

Ezindaweni eziba leminyane eminengi kuqakathekile ukuthi abantu bafake amamosquito net nxa belala.

Abezempilakahle balokuhlangana bendawonye befundisana ngemikhuhlane esikhona njalo bedinga ukuthi bangayiqeda njani.

Imikhankaso yempilakahle isisiba khona ezikhathini ezinengi. Lokho kuyanceda ngoba sekusehlisa izinga lemikhuhlane eminengi.

Imikhankaso efundisa mayelana lezempilakahle iqakathekile njalo kumele iqhubekele phambili ukuze abantu basizwe.

Abazempilakahle bayayenza imikhankaso ezindaweni ezitshiyeneyo ukuze banikeze abantu ulwazi oluzabasiza ekuzivikeleni emikhuhlaneni.

Ibhakane elikhulu elibhaliweyo, kukhanya kulalezitulo ezimhlophe ezingelabantu abantu abanye bakhona bamile.

Imkhankaso ye sekshuwali riprodakthivu helith, iyafundisa omama, obaba, amajaha lezintombi. Kayitshiyi muntu phandle.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe mayelana le sexual reproductive health lokho ke kuyabancedisa ukuthi bakwazi ukuzivikela emikhuhlaneni abangayithola ngokuya emacansini.

Abezempilakahle bayakujabulela ukufundisa omama, ukuze benelise ukugcina kahle impilo zabantwana.

Kuyabonakala owesifazana othwele umntwana omncane emdlisa iporridge .Ukhanya ethokozile umama womntwana .

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthi bahambe bayehlabisa njalo bathontisele abantwana babo ukuze bakhule kahle.

Omama bayakhuthazwa ukuthi babe lendlela yokuplanner izimuli zabo .Lokho bakwenza ngokusebenzisa izindlela zokuplanner imuli ezitshiyeneyo .

Kuqakathekile ukuthi abantu babesazi isimo sabo segazi ngakho ke kufanele behambe emakilinika kumbe esibhedlela bayehlolwa i HIV.

Kuyathokozisa ukubona amantombazana amancane ejabulile ngoba benikezwe amapads azabancedisa ngesikhathi beku period.

Kuqakathekile ukuthi abantu bafundiswe mayelana lesexual reproductive health lokhu kwenza ukuthi babekwazi mayelana lemizimba yabo.

Abantu besifazana bayakhuthazwa ukuthi bahambe emakilinika kanye lezibhedlela ukuze bayefundiswa ngendlela ezikhona, abangazisebenzisa ukuplana izimuli zabo.

Ensukwini zalamuhla kunengi osekukhona uyathola osisi ababili abathandanayo abafuna ukuthathana.

Siyazibonga inhlanganiso eziletha ukuthuthuka ebantwini ezinjengalezi ezinikeza abantwana abangamankazana ama sanitary pads.

Kuyathokozisa ukubona abantwana abangamantombazana bezigqaja ngokuba ngamantombazana njalo belolwazi bekwazi futhi ukuzimela.

Amantombazana kanye lamajaha kuqakathekile ukuthi afundiswe ngendaba ze 'sexual reproductive health' lokho kwenza bavikeleke kweminye imikhuhlane.

Kukhanya umuntu ogqoke ithisheti elombala omhlophe, ugqoke amagilovisi ezandleni azamsiza ukuthi engathathi imikhuhlani.

Kuqakathekile ukuthi abantwana abangamankazana bathole izinto abangazisebenzisa nxa besesikhathini ezinjengamapads. Lokhu kwenza ukuthi bengalahlekelwa yizifundo bahambe esikolo loba besesikhathini.

Omama abazithwelayo bayakhuthazwa ukuthi bahlale behamba esibhedlela kumbe ekilinika ukuyahlolwa ukuze kubonakale ukuthi umntwana uvikelekile.

Kunsukuzalmhlanje endabeni ze sexual reproductive health, sekufundiswa ukuthi abantu sebengakhetha ukuthi sebengama yimihlobo etshiyeneyo okugoqela amalezibhiyeni lamageyi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ma efuna ukuba lempilakahle, azivoxavoxe, njalo adle ukudla okunjengamafruits, amabanana, amagrapes lama orentshi.

Kubuhlungu ukunyela kumbe ukuqamuka edolweni kuqakathekile ukuthi umuntu angalimala idolo ahambe esibhedlela.

Minengi imishina ehlola umuntu ehlole ingaphakathi yomuntu kuze kubonakale okuyikho okuhlukuluza impilo yomuntu.

Kuyasiza kakhulu ukuthi nxa uke wathi ukuzivoxavoxa uwanathe amanzi amanengi, ayadingakala amanzi emzimbeni womuntu.

Abathanda ukuzivoxavoxa bayakuthakazelela ukufaka amaearphones behambe belalele izingoma zabo ngapho benatha lamanzi abo.

Imidlalo eminengi esiyidlalayo iyenza ukuthi kwesinye isikhathi sisuke silimale ngakho ke kuqakathekile ukuthi sigijimele esibhedlela siyethola usizo

Kungenzakala ukuthi umuntu ethi esenza imidlalo etshiyeneyo abeselimala idolo kumbe unyawo kukhona abamfaka khona ukuthi athole ukwelapheka masinya.

Abantu besilisa bayakuthanda ukuzivoxavoxa ngoba bafuna ukuhlala beqinile njalo belamandla njengabantu abangamadoda

Abantu abathanda ukwenza imidlalo etshiyeneyo, kuqakathekile ukuthi bahlale bezivikele ekulimaleni.

Kwesinye isikhathi umuntu angalimala kudingeka ukuthi amthole ozamncedisa amelule ukuze inyama zibuyele endaweni yazo lamathambo ayeluleke.

Kwesinye isikhathi ngesikhathi uzivocavoca kumbe ugijima uyenelisa ukuthi ulimazeke kodwa kuyeneliseka futhi njalo ukuthi uthole usizo.

Kuqakathekile ukuthi abantu banathe amanzi amanengi ukuze bengabi leDihayidreshini emizimbeni yabo.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi bethande ukwenza imidlalo eyenza ukuthi imizimba yabo ihlale iyelulekile ukuze bengabambi imikhuhlane.

Kuqakathekile ukuthi abantu bahambe ejimu, lapho abathola ukuzivoxavoxa benelise ukuthi imizimba yabo iyeluleke.

Ungafika egumbini lokwelatshwa esibhedlela uzathola ukuthi kuyabe kulombheda okuhlolelwa khona Kanye letafula lesitulo lapho okuhlala khona udokotela.

Siyayibonga imitshina encedisayo ekuhloleni abantu lapho bengezwa kahle ukuze kutholakale indlela abangasizwa ngayo emikhuhlaneni leyo.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela eminye yakhona iya checker ibp eminye yakhona ngeyoku weya umuntu ukuthi kutholakale ukuthi uweya okunganani.

Siyalubonga kakhulu ugaja olukhangele ngezempilakahle. Lubizwa kuthiwa yiWorld Health Organisation, ngolimi lwemzini. Isisize kakhulu impilo zabantu, Abagulayo bayaphepha.

Izihlahla zeganga ezinikeza imithi yesintu siqakathekile kakhulu njalo kufanele ukuthi zilondolozwe zingapheli.

Nxa udinga ulwazi lwemithi yesiNtu kuqakathekile ukuthi udinge labo asebekhulile ababeyazi kakhulu leyo mithi.

Imithi yesintu sakhula siyisebenzisa kakhulu ngakho ke loba siyifuna eyakulezi nsuku kodwa lokhe siqina ngokuyisebenzisa eyesintu.

Imikhuhlane enjengemikhuhlane yophepha iyabe idinga ukuthi umuntu adinge imithi yesintu ukuze ayelapheke.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni okuqakathekileyo yikuthi uhambe lomuntu okwaziyo ngaleyo mithi.

Imithi yesintu iyasiza kakhulu impilo zabantu, njalo okuhle ngayo yikuthi usungayithola endaweni eztshiyeneyo, laloba kusegangeni uyayithola

Izihlahla zeganga ziyasinikeza imithi. Sekungatshisetshenziswa amahlamvu azo kumbe kusetshenziswe impande zakhona.

Ibhitruthi iyasiza kakhulu emzimbeni ngoba iyangezelela igazi. Kuqakathekile ukuthi abantu bayidle ukuze bancedakale.

Imithi yesintu eminye yakhona iyagigwa ibesifakwa esitshebeni iphekwe. Lokhu kwenza ukuthi ukudla kubemnandi.

Abanye abantu abadingi kuya emaKhemisi bayazilimela imithi yabo ezingadini zabo ukuze bengagula benathe besendlini.

Imithi etholakala ezihlahleni zesintu kulezinsuku isilinywa endaweni ezitshiyeneyo kusenzelwa ukuthi ivunwe iyenze imithi ezafakwa emambodleleni lasemabhokisini.

Imithi yesintu ifuna abantu abayaziyo ukuthi isetshenziswa njani , awungeke uphonguya dumela isihlahla nje egangeni.

Bakhona abantu abaseselolwazi ngezihlahla zesintu ezisinikeza imithi. Labo bantu kumele badingwe ukuze batshiyele abanye lololwazi.

Mihle kakhulu imithi yesintu njalo iyanceda kakhulu emzimbeni iyasiqinisa iyaselapha.

Imithi yesintu iyagejwa, eminye yakhona ibuye ithathwe icholwe ihlanganiswe leminye ibisifakwa emagabheni.

Siyazibonga izihlahla zesintu ezingcedisayo ekutholeni imithi etshiyeneyo izihlahla lezi kumele ukuthi zingcinwe zilondolozwe zingapheli

minengi imithi yesintu esingayithola kodwa kuqakathekile ukuthi izihlahla lezo sizigcine singaziqedi ngokuzigamula

Imithi yesintu ayidingi ukuthi ungubani loba umnyama loma ungumuntu omhlophe uyasebenza ebantwini bonke .

Imithi yesintu iyenziwa ngezihlahla kanye lempande lamahlamvu lamaxolo ezihlahla ezitshiyeneyo.

Ungayavatshela emakhaya uzathola ukuthi egangeni zigcwele izihlahla ezesintu ezinikeza imithi eyelapha abantu.

Amafutha okugcoba inwele abizwa ngokuthi yi shampoo ayenziwa ngenhlaba, ngesikhiwa bathi yi aloe. Ayanceda kakhulu ukukhulisa inwele.

Abanye bayayilima imithi yesintu ibeminengi okumangalisayo besenzela ukuthi bayithengise benelise ukwenza imali ezabancedisa.

Ukuthi kwenziwe imithi esetshenziwa kulezi insuku. Kuyadingakala izihlahla zesintu, Zisetshenziswe, ukuthi kuphume umithi wakulezi nsuku.

Ungezwa ungezwa kahle emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi uhambe epharmacy. Uyethola imithi, engakunceda.

Izihlahla zeganga ezinikeza imithi etshiyeneyo kufanele zilondolozeke zigcinwe ukuze zingapheli.

Ishampu ngumuthi owenza ukuthi inwele zabantu zikhule kahle. Ma usizwa inwele zakho ziluma, uyawusebenzisa ukugeza.

Zinengi izihlahla zeganga ezisetshenziswa ukwenza imithi etholakala ema pharmacy kuqakathekile ukuthi lezo zihlahla zilondolozwe.

Izihlahla zeganga ziqakathekile, yingakho kumele zigcinwe ngoba ziyasinikeza imithi esingeke siyithole esibhedlela.

Ishampoo iyanceda ekugezeni ikhanda ukuthi lingabi lenkwethu yona iyenziwe nganhlaba.

Imithi yesintu iyagenjwa ibeisicholwa ibesiwomiswa eminye iyaxhwathiswa lamanzi ibesinathwa.

Kulemithi eminengi esiyithola egangeni .Imithi yesintu esincedayo lapho singezwakuhle .Leyo mithi siyayibonga kakhulu

Kuqakathekile ukuthi abantu bayazi imvelaphi yabo, bakwazi ukuthi imithi engabasiza eyesintu yiphi, lokho kuzenza ukuthi babe lempilakahle.

Ngemva kokuthi imithi sikhiwe egangeni iyaphinda ichaywe ukuze iwome ibe isiphinda igigwa

Imithi yesintu kuqakathekile ukuthi kuke kubhalwe ingwalo mayelana ngayo. Lezo ngwalo zizenza ukuthi ulwazi lugcinakale.

Siyababonga okhokho labo gogo bethu abasitshiyela ulwazi mayelana lezihlahla zesintu ezisinika imithi esincedayo .

Ugogo ujayele ukuhamba egangeni ayegamula inhlaba abuye layo abeseyichaya iwome ngemva kwalokhu uyayigiga ibengumuthi.

Ezinengi kakhulu izihlahla zeganga ezisinika imithi esincedayo kakhulu. Kuqakathekile ukuthi kudingisiswe ukuthi yiziphi ezinye izihlahla ezingelapha imikhuhlane esicabanga ukuthi ayelapheki

Nxa wakhula usebenzisa imithi yesintu kusuka kubenzima ukuthi uqale ukusebenzisa leyi eyalezinsuku ngoba uyabe ungayithembi

Abantu abansundu bayayithakazelela imithi yesintu ngoba yiyo abakhule beyisebenzisa njalo yayisetshenziswa langabokhokho yikho siyithe.

Ikhabitshi ilamahlamvu amnandi kakhulu anikeza amanutrients emzimbeni .

Imithi eyesintu iyatholakala egangeni bakwaziyo ngayo bayakwazi lapha egejwa khona ngakho ke bayayigebha.

Ulwazi olwemithi yesintu luqakathekile ukuthi lubhalwe phansi ukuze abantu benelise ukuzibalela babe lolwazi.

Ugogo uhlezi esithi yena akangahanjiswa esibhedlela ngoba yena wakhula nje esebenzisa imithi yesintu ngakho isibhedlela kafuni lakancane ukusibona kungangcono aqhubeke egula kulokuthi aye esibhedlela.

Izihlahla zesintu ezisinika imithi yesintu zinengi, zitshiyene. Zifuna abantu abakwaziyo ukuthi zisebenza njani.

Izihlahla zeganga ziyasiza kakhulu ekwelapheni imkhuhlane etshiyeneyo abanengi sebekhetha ukusebenzisa zona ngoba ma uzisebenzisa ziyenza ukuthi uphile kahle.